i ndeto ga tamit bo ndiinga na matiida comme niingo xay matiida fat i ngis ndaw ndiing no ñeti caabi fee ndiiki ndaw ndiing nene i mbaxtaan kam in nam te wat taa i nga a comme sax le ananga mbiya yee o rawa ngaa juuni ndiinga sutwa nga bo wiin we pare o teg taaga teemend mbetik yaam den njegu meen i leye fat kon ke o rawit kaa maana kay to in njegu caisse ne a fat i ngot no caisse ne rek oxu bung na a xot a xota nga o leyele temps o rabid kaa nding na fada nga nding na fadanga o ɓekin ta pour benefice faa moƴo may comme ino in fop rek kene yo fop ka i mbiyan no ñeti caabi kene fop a jega mene i ndet a tamit bo njika omo njika nga omo fa a saafu i ngaanj rinoyo xota nga omo fo mbuus omo fee fo saafu le i mbi mbuus omo ñeen fukk fo saafu le ndiiki ona nga rab diida o at temeed fo xarɓaxay kga yo ka et ko tegala benefice kaga koy ina nga mbiyan i mbokat kiran fo xalis faana yaam o fokatangaan fo xalis fee ne an kiro xalis omo fee ndax a jega benefice wala deed kaaga yo kaa i mberoogun mbaanda cahier xooxum mbin maana i ngota nga i njufa nga o ngool i ndamb diidoyo i ndamb diiga nga i ngot benefice fee teg maana sokoy ngot xalis mbaato njika tinin saafu fo omo